How all dis contraceptive dey take connect to abortion matter be say first of all de contraceptive just be like sometin whey dem dey call umbrella e dey stop rain and de rain for dis matter be or be belle whey we no want abortion na de mob wetin dem dey use mob nae m be sey dem dey use am clean floor if water don pour na em be sey if you don carry belle already and you no want de belle or sometin happen for de belle na wen you go take dey do abortion but for contraceptive e dey stop unwanted belle before e go reach any where so you no go dey take abortion number two of how contraceptives dey connect join abortion mata be sey if all dis condoms dem yakpa plenty if dem medicine whey dem dey use to prevent belle dem yakpa plenty person no go even need to do any abortioncause you no go carry any belle at all anoda tin be sey de two of dem still dey under de same umbrella even with contraception even wit de gud gud contraception whey around ur condom fit bust you fit miss one dey of ur medicine whey u dey take and person sef dem fit use by force take knack am so abortion some times if government allow e just be like back up make woman go use make she no dey risk her life for belle oda tin be sey if any clinic dem dey do family planning e dey help well well de nurse fit even give contraceptive after dey don do abortion to take scatter any circle anoda tin b sey if de government dem dey push dis contraception tin well well dem dey tell nurse dey teach pipo well well e go reduce de way whey pipo dey take do abortion e go dey reduce how women take dey die wen dem dey born pikin if dem give dem women good good contraceptive e go dey reduce de kind abortion whey pipo dey do e go reduce dis kind of abortion if dem teach dem how to de use contraceptive e go dey prevent any abortion wahala even de one whey doctor no do whey go dey make pipo die e go dey prevent am and but you fit also tell dem sey if you don carry belle o there are safe dem get safe abortion service whey ready safe abortion service whey ready as last bus stop but if u no wan do any abortion at all just give dem gud gud contraceptive de two of dem dem dey go togeda dem dey do hand to hand dem dey join body togeda for beta beta women health